Lesi yisikolo sabantwana abancane kakhulu, abanye abangaba leminyaka emihlanu. Labobantwana balezigqoko zabo zesikolo ezifanayo njalo balezindlu zabo zokufundela lombalisi wabo obakhangelayo.

Laba ngabantwana abasesigabeni semfundo yaphansi bahlezi ezihlalweni zabo phambi kwabo kulezingwalo lapho abafunda khona njalo bagqoke izigqoko zabo zesikolo ezifananayo.

Leyi yindawo lapho abantwana ababuya khona bezofunda labo bantwana ngabancane abasemfundweni yaphansi, kukhanya bephandle bedlala njalo kukhona okuyizindlu.

Leyi yindawo lapho abantwana abancane kakhulu abagcinwa khona emini lapho abazali babo besemsebenzini bakhona omama ababakhangelayo abatshona bebanikeza ukudla bebafundisa.

Leyi yindawo lapho okufundela khona abantwana abancinyane. Laba bantwana bahlezi phansi , njalo kukhona abakunathayo. Bahlezi lapho okulungiswe khona. Njalo kukhona okokufaka emdulwini.

Leyi yindawo lapha abantwana abaleminyaka engaba mihlanu kusiyaphansi abafundela khona. Labo bantwana kukhanya behlezi phansi begqoke amayunifomu abo.

Leyi yindawo lapha okugcinwa khona abancani kakhulu abasakhulayo. Abasadinga ukuncediswa ,lapha kukhanya befunda behlezi ndawonye.

Laba ngabantwana abahleziyo abane. Abantwana labo kukhanya besendlini yokufundela. Ngabantwana abancane bagqoke impahla zokufunda ezilemibala efanayo.

Abantwana abancinyane abasesesigameni semfundo yaphansi balezindlu zabo zokufundela njalo phandle kulezindawo zokudlala khona imidlalo etshiyeneyo enjenge bhola lokukujima.

Leyi yindawo yemfundo yaphansi lapho abantwana ababuya khona bezogcinwa kumbe bezofunda. Kulebhakani elibhaliweyo ukuba lesi sikolo yisiphi njalo phandle kukhona abantu.

Lapha kusesikolo sabantwana abancane. Leyindawo phandle kulotshani yaceciswa ngamaluba njalo kulamaflegi amabili atshengisa ukuthi yilizwe liphi. Kulamagumbi okufundela amanengi.

Leyi yindawo yokufundela abantwana abancinyane abasesigabeni semfundo yaphansi. Lapha kukhanya kulezindlu ezinengi zokufundela njalo leyondawo ilezihlahla ezinengi.

Laba ngabantwana abancane abasesigabeni semfundo yaphansi kukhanya kuyisikhathi sokudlala esikolo bephandle, bedlala ngamaqembu labo bantwana bagqoke amayunifomu abo.

Leyi yindawo lapho abantwana abancane ababiswa khona ukuze bathole imfundo. Kukhanya behlezi phansi ezihlalweni zabo njalo kukhona indawo yokubhalela khona

Lezi zingwalo ezisetshenziswa ngabantwana abasesigabeni semfundo yaphansi. Lezi ngwalo zintathu ziyafanana njalo zilotshiwe ukuthi ngezebanga liphi.

Leyi yindawo lapho okufundela khona abantwana besikolo abasesigabeni semfundo yaphansi lapha kulotshiwe ibizo laleyondawo njalo lendlu lapho okufundelwa khona itshengisiwe.

Lpha kusesikolo sokufundela abantwana abancinyane abangaba leminyaka elitshumi kusiya phansi labo bantwana kukhanya begqoke amayunifomu abo afananayo.

Laba ngabantwana asebesigabeni semfundo yaphansi abancane , kukhanya besegumbini labo lokufunda , kule computer phambi kwabo njalo kukhona obancedisa ukukhangela leyo computer

Lapha kusesikolo esabantwana abasesigabeni semfundo yaphansi. Lesisikolo silezindlu ezinengi esilombala oluhlaza njalo phambili kulezihlahla lotshani obulembala oluhlaza.

Leyi yindawo lapho okufundela khona abantwana abancinyane abasesigabeni saphansi kukhanya kuyindlu yabo njalo kulomnyango wabo oluhlaza.

Lesi yisikolo semfundo yaphansi lapho abantwana abancinyane ababuya khona ukuzothola imfundo yabo. Balababalisi babo abatshiyeneyo njalo emidulini kuyabe kubhaliwe abafuna ukukufunda.

Lesi yisikolo sesigaba semfundo yaphansi lapha yikho abantwana abancinyane ababuya khona bezothola ulwazi njalo kukhanya kukhona umbalisi akuphetheyo okokubhalisa njalo kwalotshwa ibizo lesikolo

Lesi yisikolo semfundo yaphansi lapho abantwana abancinyane ababuya khona ukuzothola ulwazi labo bantwana labo bantwana bahlezi njalo emidukuzo njalo emidulwini kukhona okubhaliwe abakufundayo

Abantwana abancinyane abaleminyaka emilutshwani. Balesikolo sabo semfundo yaphansi. Kulesosikolo bayafunda iziinto ezitshiyeneyo ezinjengeNombolo, ukubala, ukubhala, njalo balesikhathi sokudlala. .

Lapha kuqsesikolo semfundo yaphansi. Kukhanya kulabantwana abaphandle. Abathwele izikhwana zabo, njalo kukhona izindlu zokufundeqla ezinengi! Lezilhlahla phandle.

Lesi yisikolo esifundela abantwana abaleminyaka emilutshwane leyondawo ilezindlu zokufundela ezinengi kuyabe kulababalisi abafundisa labo bantwana.

Lowu mfanekiso utshengisa abantwana abancane abesikolo. Labo bantwana bathwele izikhwama zabo njalo bagqoke impahla zabo zesikolo ezifananayo. Kutshengisa ukuthi baphandle kwesikolo.

Lapha kusesikolo, kutshengisa indawo yokudlalela phandle. Kugcwele abantwana abanengi abagqoke impahla ezifananayo zokufunda. Kutshengisa lezindlu zokufundela.

Laba ngabantwana besikolo, bemfundo yaphezulu. Abagqoke impahla ezilemibala efanayo, eluhlaza, njalo balababalisi babo ababili abahamba labo.

Laba ngabantwana besikolo asebesemfundweni yaphezulu. Labo bagqoke izigqoko zabo zesikolo ezifananayo njalo balombalisi wabo obafundisayo phambikwabo kulama "Computer."

Lapha kusesikolo sabantwana abasesigabeni semfundo yaphezulu. Lapha kukhona abakufundayo mayelana lemtshina, lapho bathwele umtshina lowu njalo kukhona intambo ezifakwe emtshineni lowu.

Laba ngabantwana asebesigabeni semfundo yaphezulu balababalisi babo ababili omunye usukumile kukhanya ukuthi kukhona akukhulumayo. Bagqoke impahla ezilombala omhlophe.

Leyi yindawo lapho abantu asebekhulile ababuya khona ukuzofunda. Abanye ngabafundela imisebenzi abafuna ukuyiyenza. Leyondawo igcwele abantu njalo bazivikele okukhanya ukuthi yindawo yakwezempilakahle.

Lesi yisikolo sabantwana asebekhulile. Lapha kutshengisa befundiswa kulababalisi abanengi kulelogumba. Kukhanya kulabafundi njalo befundiswa ukusebenzisa umshina.

leyi yindawo yokufundela yabantwana abasesigabeni semfundo yaphezulu laba bantwana bagqokile ama unifomu abo amhlophe njalo kulombalisi yabo obafundisayo.

Lesi yisikolo semfundo yaphezulu lapho abantwana ababuya khona ukuzofunda izifundo ezitshiyeneyo. Bayabe begqoke ama Yunifomu abo afanayo njalo belezindlu zabo lapho abafundela khona, okunye abakufundayo yimisebenzi yezandla.

laba ngabantwana besikolo abasesigabeni semfundo yaphezulu kukhanya befunda mayelana lemitshina ngokubona izinto abangeke bazobona ngelihlo labo kuphela ezincane kakhulu

Laba ngabafundi abahleziyo phansi endlini yabo yokufundela, bagqoke amayembe amhlophe, njalo kulombalisi ome phambi kwabo okhanya ukuthi uyabafundisa.

Leyi yindawo etholakala esigabeni lapho abantwana ababuya khona ukuzofunda labo bantwana ngabasesigabeni semfundo yaphezulu. Leyi ndawo ilamagumba amanengi ayaphezulu okufundela, phambili kulezihlahla lendlela yokuhamba.

Leyiyindawo lapho abantwana asebesigabeni semfundo yaphezulu abafundela khona. Kukhanya kulezindlu ezinkulu, lezihlahla phambili kwazo.

Abantwana besikolo abesesigabeni semfundo yaphezulu balezindlu zabo ezinkulu zokufundela njalo lababalisi babo abanengi bayabe belamayinifomu abo afananayo.

Leyi yindawo lapho abantwana ababuya khona ukuzodinga ingwalo zabo zesikolo. Leyi ndawo itholakala ezemfundweni yaphezulu.

Lesi yisikolo semfundo yaphezulu. Lapha kuhlangene abantwana abanengi, kukhanya begqoke okufanayo. Labo bantwana baphandle lapho okudlalelwa khona imidlalo enjengeyokugijima, lebhora.

Leyi yindawo lapho abantwana asebesigabeni semfundo yaphezulu abafundela khona kukhanya kuyizindlu zabo zokufundela ezinengi phambili kulezihlahla zokucecisa lalapho okulotshwe khona ibizo lesikolo.

Leyindawo lapho abantwana asebekhulile ababuya ukuzofunda khona, balababalisi babo ababafundisa izifundo ezitshiyeneyo. Njalo balezigqoko zabo zesikolo ezifanayo.

Lowu ngumfundi osesigabeni semfundo yaphezulu kukhanya egqoke isigqoko esimhlophe esilotshwe ibizo phambi kwakhe kulenkoxha enkulu efakela amanzi etholakala esikolo lesi.

Lapha kusesikolo semfundo yaphezulu. Labo bantwana bagqoke amayunifomu abo afanayo lapha banikezwe ukudla, kukhanya ukuthi yisikhathi sokudla.

Lapha kusesikolo semfundo yaphezulu. Abantwana abasebekhulile bayabuya ukuzofunda izifundo ezitshiyeneyo. Phambi kwabo kulamakhompuyutha abafunda ngawo njalo bayabe bebhala lokho abakufundayo.

Lapha kusesikolo semfundo yaphezulu, kukhanya kulomhlangano wabantwana lababalisi. Ababalisi bahlezi phambili, phambikwabo kulamanzi njalo kukhanya labo ababili kukhona abakuxoxayo.

Lesi yisikolo semfundo yaphezulu abantwana bayabuya kulesisikolo ukuzothola imfundo. Lawa ngamagumbi abo okufundela okukhanya ependiwe ngombala ofanayo.

Lapha kusesikolo sabantwana abasesigabeni semfundo yaphezulu. Laba bantwana babuya esikolo begqoke amayunifomu abo afanayo. Njalo balababalisi babo abatshiyeneyo ababafundisayo izifundo ezitshiyeneyo.

Lezi zingwalo ezitholakala esikolo lapho okufundela khona abantwana asebesigabeni semfundo yaphezulu. Lezi ngwalo zitholakala endlini yazo zitshiyene.

Laba ngabantwana abase sifundweni esigabeni saphezulu, phandle bayadlala ibhola begqoke ama unifomu okudlala ibhola afananayo njalo kukhanya kulilanga elikhulu labo lokudlala.

Lapha kusesikolo semfundo yaphezulu. Abantwana bayabuya kuleyondawo bezothola ulwazi. Emdulwini kubhaliwe lokho abantwana abakufundayo okutshengisa ukuthi bafunda inombolo.

Leyi yindawo lapho abantwana ababuya khona ukuzothola imfundo. Leyindawo ilezindlu ezinengi ezinkulu zokufundela njalo lababalisi abanengi. Balezikhathi zokuhlangana babuthane balalele ababalisi lokhu abakukhulumayo.

Leyi yindawo yokufundela abantwana asebekhulile asebedlulile isigabeni semfundo yaphansi. Kukhanya kule zindlu zokufundela labantwana bephandle.

Lapha kusesikolo semfundo yaphezulu lesi sikolo sikhulu njalo silezindu ezinengi ezinkulu zokufundela kulegedi elipendiweyo njalo kulezihlahla ezinengi ezokucecisa.

Le yindawo lapho abantwana asebekhulile ababuya khona ukuzofunda, leyindawo iyabe ilezindlu ezinengi zokufundela lababalisi abatshiyeneyo abafundisa izinto ezitshiyeneyo.

Laba ngabantwana abasendaweni yabo eyokufundela kukhanya behleli phansi kukhona abakufundayo njalo kukhona okulotshiweyo emdulwini phambi kwabo kulezigwalo

Lesi yisikolo esitholakala esigabeni lapho okuhlala khona abantu, abantwana abasesigabeni semfundo yaphezulu ababuya khona. Kukhanya begqokile amayunifomu abo afanayo njalo bephandle.

Leyi yindawo lapho abantwana abasesigabeni semfundo yaphezulu abafundela khona njalo behlala khona kukhanya kulezikhwama zabo njalo lombheda wokuthi balale.

Laba ngabantwana abagqoke okufanayo amaunifomu abo kukhanya bephambi kwezindlu zabo zokufundela ezinkulu njalo kulendawo zokudlalela ibhola

Abantwana esebekhulile balendawo yabo yokufundela. Leyindawo yesigaba semfundo yaphezulu kulezindlu zokufundela ezinengi njalo kucecisiwe ngezihlahla lotshani.

Laba ngabantwana besikolo semfundo yaphezulu, bahlezi endlini yabo yokufundela. Phambi kwabo kulamabhuku njalo bagqoke amayunifomu abo esikolo afananayo.

Lowu ngumfanekiso wesikolo lapho abantwana abathola khona imfundo. Utshengisa izindlu zokufundela abantwana lalapho okubhalwe khona ukuthi yisikolo siphi.

Leyi yindawo yemfundo yaphezulu. Abantu babuya lapha bezefundela imisebenzi yabo etshiyeneyo. Lapha kukhanya kulezindlu ezinde zisiyaphezulu. Abantwana lapha abagundrla khona.

Lesi yisikolo sabezempilakahle okufundiswa khona abantwana abafuna ukwazi ngokwemithi lokwelapha kulesi sikolo kuyatholakala odokotela labo "nurse" njalo lemithi.

Leyi yindawo lapho abantu asebekhulile ababuya khona ukuzothola imfundo lemisebenzi abafuna ukuyenza. Leyindawo inkulu ilezindlu ezinengi zokufundela njalo phandle iyabe icecisiwe.

Lesi yisikolo esikhulu lapho abantu ababuya khona ukuzofunda imisebenzi etshiyeneyo. Imisebenzi efundwa lapho igoqela ukuba ngudokotela, ukubangunesi kumbe ukuba ngumbalisi.

Leyi yindawo lapho abantu asebesigabeni sokufundela imisebenzi abafunda khona, kukhanya kulendlu enkulu elamagumbi amanengi okufundela, phandle kulezihlahla

Laba ngabantu abane abagqoke eziluhlaza , kutshengisa besakha endaweni lapho okufundelwa khona imfundo yaphezulu

Leyi yindawo lapho abantwana asebekhulile abafundela khona imisebenzi yabo abafuna ukuyiyenza. Leyi kukhanya kuyindawo abafundela khona behlezi phansi bebanengi.

Lesiyisikolo esikhulu lapho abantu ababuyakhona ukuzofundela imisebenzi yabo abafuna ukuyenza. Njalo lesisikolo siyabe silendawo yokudlela leyokuhlala, lapho abantu abahlala khona.

Leyi yindawo abantu abafunda khona imisebenzi yezifundo zangaphezulu. Kukhanya lapha kuphandle kulemota emileyo phandle egedini njalo kulezihlahla ezinengi.

Leyi yindawo lapho abantu asebekhulile ababuya khona ukuzofundela imisebenzi yabo etshiyeneyo. Leyi ndawo inkulu njalo igcwele izihlahla ezinengi phandle kwabhalwa ibizo laleyo ndawo.

Le yindawo lapho abantwana asebekhulile abafundela imisebenzi yabo. Abafundela khona. Kulezihlalo ezinengi lamatafula okufundela. Phambili kulapho okulotshwa khona abakufundayo.

Leyi yindawo lapho abantu asebekhulile abafuna ukufundela imisebenzi yabo abayifunayo ababuya khona ukuzothola ulwazi. Lyindawo ilamagumbi amanengi njalo phambili kulezihlahla eziluhlaza.

Leyi yimibhalo elotshiweyo endaweni lapho abantu abafundela khona imisebenzi kumfundo yesigaba esiphezulu. Lapha kubhaliwe ibizo laleyo yunivesithi etholakala eRwanda.

Leyi yindawo lapho okutholakala khona izingwalo zemfundo yaphezulu , lezingwalo zifakwe endaweni zazo ukuthi lo odingayo ahambe khona ayozidinga

Laba ngabantu abafundayo abasesigabeni semfundo lapho okufundelwa khona imisebenzi abayifunayo. Kukhanya kulombalisi ophambi kwabo, lamakhompuyutha.

Lapha kusesikolo semfundo yaphezulu lapho abantwana ababuya khona ukuzofundela imisebenzi yabo etshiyeneyo efana lokuba ngudokotela kumbe ukuba ngumbalisi.

Leyi yindawo yokufundela abantu abasezingeni lemfundo yaphezulu. Kukhanya kulendawo lapho okulotshwa khona lendawo yokubhalela.

Le yindawo lapho abantu abafundela khona imisebenzi yabo imfundo yaphezulu lapha kusegedini okulotshwe khona ibizo laleyo ndawo kulezindlu zokufundela.

Lesi yisikolo esikhulu lapho abantu asebekhulile ababuya khona ukuzofundela imisebenzi yabo abayifunayo. Leyi misebenzi ingagoqela ukuba ngudokotela kumbe ukuba ngunesi kumbe ukuyenza imisebenzi yezandla.

Leyi yindawo lapho okufundela abantwana asebekhulile abafundela imisebenzi yabo abafuna ukuyenza. Leyi ndawo kukhanya kukhona okokubhalela phambili, njalo zikhona izihlalo zabo.

Leyi yindawo etholakala esikolo lapho okufundelwa khona imisebenzi leyi ndawo kukhanya kuligumba lomfundi lapho ahlala khona eceleni kulezicathulo zakhe njalo kulikamelo lokulala